Wannan hoto tana ɗauke da motar jigilar itace musamman daga daji, daji kuma wuri ne inda ake samun shukoki daban-daban na itatuwa, daga cikin waɗannan itatuwa akwai itacen katako wanda ake shukawa musamman don itacensa, babban bangare itacen da ake amfani da shi don samun katako shi ne ƙwayan itacen, ana sare katakon kuma ana tura su zuwa wuraren sarafawa yawanci ana tura katakon ta hanyar hanya da amfani da motar ɗaukan kaya, motocin sun dace da tafiye-tafiye na gajerun nisa ko wurare da ba a iya samun su da sauki, ana amfani da katakon don dalilai daban-daban kamar gini, kyara kayan daki da kuma samar da takarda, itatuwan da aka fi sani don samar da katako sun haɗa da Org, Mahogamy, pine, mapale da spruce.

A kan gonan gero ne gero dai wata amfanin gona ne wanda tana da matuƙar amfani a jikin ɗan'adam gero gero wanda ake yin ta am, Arewacin Najeriya gero tana da sinadarai da yawa a jikin ɗan'adam kuma tana ƙara lafiya sosai da kuma kuzari a jikin ɗan'adam masu noman gero sukan nomi gero ne daga farkon damina zuwa ƙarshen damina kusan watan, kamar watan sha-biyu ko kuma watan sha-ɗaya a ke girban ta gero tana da matuƙar kawo kuɗi ga tattalin arziƙin ƙasa ta yayin da ake sarrafa ta zuwa gurare daban-daban ko kuma abubuwa daban-daban akan kuma kaita ƙasashe daban-daban saboda kuɗaɗen shiga kasuwancin tana ƙara bunƙasa tattalin arziƙin ƙasa gero ana noman ta ne saboda yin kunu tuwo ko kuma a yi kunun eh, kunun kunun zaƙi ko kuma koko da dai sauran su gero tana ƙara lafiyar zuciya da kuma tana tana ƙara kuzari a cikin ɗan'adam masu noman gero su kan yi sana'ar shi ne a cikin gari ko kuma su kai shi zuwa wasu ƙasashe ko kuma wasu jihohi wanda ba'a cikin jihar su ba.

Kasuwa guri ne inda ake kasuwanci daban-daban ana samun mutane daban-daban kuma a cikin kasuwa masu saye da kuma siyarwa kasuwanci tana da matuƙar amfani kuma tana kare mutuncin ka ɗan'adam kuma tana kawo kuɗaɗen shiga da kuma dogaro da kai kasuwa dai wuri ne inda al'umma suke zuwa domin su saida abubuwan su kamar su dankali, albasa, masara, gero, shinkafa, tumatiri, da dai sauran su kasuwa wuri ne inda ake haɗuwa domin a yi saye da siyarwa mutane su kan taho daga ƙauyuka ko kuma gurare masu nisa domin su zo su yi sana'oin su ko kuma su saida kayayyakin su a cikin kasuwa mutane su kan kassafa kayan siyarwan su a kasuwa saboda idan be buƙata yazo wucewa zai gani idan yana da buƙata ya kuma siya kasuwanci tana da matuƙar amfani kuma tana da matuƙan inganci a cikin ƙasa kasuwa dai guri ne inda ake samun abubuwa daban-daban kamar yadda nace kuma masu buƙatu sukan zo su domin saye da kuma sayarwa akan samu mata maza yara tsofaffi da dai sauran su a cikin kasuwa yayin da kowa yana zuwa yayi saye ko kuma ya sayar don biyan buƙatar kan sa kasuwanci wata hanya ce ta dogaro da kai.

Wannan kasuwa ne, kasuwa dai inda ake saye da sayarwa ne akan samu abubuwa da dama da ake sayar a kasuwa kamar su, kayan marmari su remu, abarba, kankana da dai sauransu ana samun kuma tumaturi har da kuma albasa. Kasuwa dai wuri ne da ake haɗawa da mutane daban-daban daga ƙasashe kuma daban-daban saboda bunkasa arzikin ƙasa. Kasuwanci yana da matuƙar amfani a Nijeriya, kasuwanci babbar hanya ce ta wanda ake amun kudin shiga domin yin hidimar da ya kamata a ƙasa wanda zai kawo ci gaba a cikin ƙasa. Yana da ƙyau matasa su koya kasuwacin Saboda dogaro da kai da kuma hana zaman banza. Kasuwanci babbar abu ce wanda ya kamata yaro tun yana karami a koya masa yin sana'a yadda ba zai tashi ya lalace ko ya gama karatun shi yana da abun yi wanda zai riƙe kansa ko da kuma bai sama aiki da wuri ba .kasuwan tana da matuƙar amfani.

Wannan dai kasuwa ne... In da ake Zama Ko kuma in ce ake kafa ɗan rumfa Domin sai da Abubuwa Kamar zumu iya ce wa Kampani za ta iya kawo Kayan ta Domin Ta Nu na wa jama'a Yanayin kayan ta Da kuma Farashi Farashin kayan ta Wannan kasuwa dai 'yar ƙaramar rumfa ce Wadda ake ginawa Domin mutane su zo su... Su duduba kaya Kuma su nemi su yi ta yin kayan...sannan kuma Su biya idan suna da buƙatan sa Wani lokaci ma ko ba su da buƙata Za su iya saya Wannan Irin kasuwa Akan kafa ta ne A... A gefen titi Ko kuma a gefen kasuwa Sannan a baza koli Yayin da mutane zasu yi ta zuwa Suyi ta dubawa Domin su saya Kamar yadda nace...Kampani Musamman kaman Masu saida Omo Ko kuma sabulu da dai sauran su Za su iya kafa wannan rumfa Su saka Waka Domin ya jawo hankalin jama'a Don su zo su saya kayayyakin nan a wajen su Irin wannan yanayin kasuwancin Akan samu Haɗin gwiwa ne Daga Da turawa Ko kuma manya manyan Kamfununnuka Ko kuma kamfunoni wanda za su zo su Su baza kolin su Domin su yi bananza Ko kuma su saida sabbin kayayyakinsu Akan farashi mai rahuza. Nagode.

Bikin aure Wata Hidima ce wadda ake yin sa A gurare daban daban A faɗin duniya Da kuma ƙasarmu nijeriya Yayin da kowacce ƙabila Tana da al'adan yin bukukuwan aurensa Bayan an biya sadaki Akan zo a kawo kayan ɗaki... Akan kawo kuma kayan Kaji da kuma sauransu Irin waɗannan al'adun ya danganta ne da irin Da irin ƙabilar da mutum ze yi aure a ciki Toh...Waɗansu kafin nan su bada 'yar su Uban 'yar ne zai ɗauke ta domin ya kai ta A wajen maigidan ta ko kuma in ce Mijin da zata aura Wannan yana nuna da cewa Uban yana danƙawa Mijin Yana danƙa mishi Riƙo... Riƙon 'yarsa Yayin da yana nunawa da cewa Mijin ya kula mishi da 'yar sa Akwai kuma kayan adon da mata suke sa wa a yayin bukukuwan aure Yayin da waɗansu su kan rufe kan su Ko kuma in ce su rufe fuskan su Daga sama har ƙasa Sannan sai maigidan ne zai buɗe fuskan matar nasa Bukukuwar aure Hidima ne wadda yake nunawa da cewa ana Ana ɗaure danƙon zumunci tsakanin Miji da mata sannan kuma Tsakanin iyalen guda biyu waton, iyalin Matar, amaryar kenan Sannan kuma da kuma angon Bukukuwan aure Tana da armashi sosai Idan an yi shi yadda ya kamata

Wannan dai harsashe ne Na kuɗi. Ana amfani da ita A matsayin kayan ado A wasu al'adu A zamanin da Ana amfani da wannan harsashe Mai suna cowry Ta wajen saye da sayarwa Musamman ta wurin siyan bayi Ana siyan bayi da wannan harsashe na cowry A zamanin da. Lokacin da ana Lokacin da turawa masu mulkin mallaka Suke mallakan... Africa Kuma Mata harda ma maza suna amfani da shi A waje ado... Wajen maida shi ya zama Sarƙa... 'Yan kunne... da kuma Sa wa a kai Wajen ƙarin kwalliya idan mace ta yi kitso Har ila yau Akan yi amfani da harsashe na cowry wajen Yin ado... Musamman A kai ana ɗaurawa a gashin kai Ko guda ɗaya Ƙwalli biyu Ko fiye da haka ma Yawancin masu yin waƘoki Kaman su bob marley Da dai sauran su Suma suna amfani da shi domin ado Wannan harsashe na cowry...yanada Ɗunbin tarihi Yana tuna baya Ana kuma amfani da shi Wajen tuna baya Yayin da aka yi amfani da shi wajen saye da sayarwa Duk wanda ya ga wannan harsashe waton na cowry Zai tuna da cewa A zamanin da fa anyi Mutuƙar amfani da ita sosai.

Kuɗi Yana nan Daban daban Akwai Naira biyar Naira goma. Naira ashirin. Naira hamsin. Naira ɗari Naira ɗari biyu. ɗari biyar. Da kuma dubu ɗaya. Kuɗi dai ana amfani da ita ne A wajen saye da sayarwa Yayin da idan ɗan adam bayi da kuɗi Tabbas bazai taɓa jin daɗin zaman shi A duniya Ko kuma ince ya iya buƙatun kansa ba Saboda kuɗi yana da mutuƙar muhimmanci A zaman Zamantakewa da kuma rayuwan ɗan adam Nijeriya tana da kuɗaɗe daban daban Yayin da daa ana amfani da Da naira biyar, Naira hamsin Da naira goma. Da naira ashirin Na paper, amma yanzu, an canja mata salo, ya zama Ya zama mai Nau'in leda A jikin waɗannan kuɗaɗe akwai mutane...fuskokin mutane Masu Wanda suka yi Suka... suka yi Taka muhimmiyan rawa A nijeriya An kuma ɗaura Fuskokin su ne, saboda a girma ma su Sannan kuma a riƙa tunawa su Kuɗi Kamar yadda nace Yana da mutuƙar muhimmanci Nijeriya tana amfani da naira ne A matsayin kuɗin ta Yayin da wasu ƙasashe kuma suna da Sunan kuɗaɗen su, kamar su Sefa Da dai sauran su Kuɗi Tana da mutuƙar amfani Tana kuma Kawo Yanayi daban daban.

Ƙararawar safe Tana taimakawa a wajen Tada mutum Domin ya tashi Ya kikkimsa Zuwa guraren aiki Kuma yana tamakawa yayin da mutum ba zai je wurin aikin sa da latti ba Ƙararawar safe Tana da muhimmanci musamman ga mutane masu dogon kokuma in ce nauyin barci Yayin da tashiwa yana basu wuya da safiya Mutum zai iya saita ƙararawarsa, wato agogo mai ƙara da safe domin ya tashi Ya shirya Saboda aikace aikacen shi na wannan ranar Waɗansu Sun fi son aiki da Wannan agogo mai ƙara Saboda tana Taimakan su, musamman ta wurin Shirya kansu da kuma hanasu yin latti Yayin da mutum bai kamata yayi ta latti a zuwa gurin aikin sa ba ƙararawar safe Tana taimaka wa mutum ya zama a shirye da kuma kuzari a kowanne safe Saboda idan ya saita wannan lokacin nasa Ba zai taɓa Yin Latti ko kuma ya saɓa ga lokacin da ya kamata ya je shi inda ya kamata ba ƙararawar safe tana da muhimmanci Kuma tana taimakawa Kwarai da gaske Mutum zai iya miƙa hannun sa ya kashe da zaran wannan ƙararawa ta fara ƙara Sannan ya tashi ya fara shiri saboda aikace aikacen shi na wannan ranar Wasu suna ɗora ƙararawar safen nan a gefen gadan su Yayin da suna juyawa kawai zasu danna shi domin ya ɗauke Nagode

Wannan dai wuri ne inda masu acaɓa da suke taruwa su tsaya domin fasija su zo su same su. Wannan wuri yana nuna inda cewa fasinjoji za su iya samun masu acaɓa inda ɗan acaɓa zai kai fasinja duk inda zai je shi. 'yan acaba suna da matuƙar amfani wsjen shiga wurare wanda mota ba zai iya shiga ba. Acaɓa sana'a ce wanda tana taimakawa ga matasa wajen dogaro da kansu da kuma samun kuɗin biyan buƙatunsu. Duk da ana sana'ar tana ɗauke da hatsarurruka daban-daban, kamar wata rana ɗan acaɓa zai iya ɗaukar wani ɓata gari wanda zai zama sanadin halakarsa ko kuma mutuwarsa. Yana da ƙyau 'yan acaɓa a kowace lokaci su san irin wuraren da za su rika kai fasinjojinsu da kuma lokacin da za su kai sabida su ma rayuwar su tana da matuƙar amfani.

Nan tasha ce inda motoci suke tsayuwa domin tafiye-tafiye zuwa guraren daban-daban. Mutane wane suna da buƙatar tafiya sukan zo wurin inda motoci suke taruwa wato tasha domin su samu motar da za su je zuwa garin da za su je. Wannan yana kawo kula kuma yana kawo tsaro mai ɗaurewa ga mutane saboda idan ka zo ka shiga mota a tasha za rubuta sunanka da adireshinka da kuma number wayarka da number wayar ɗan uwanka, saboda in wani abu ya kasance ya same ku a hanya ba fata ba za a iya kiran wannan number saboda a zo a same ka a asibiti. Yana da ƙyau mutane bsu zama da kula wajen shiga motoci kar su zamana 2aje da za su riƙa shiga mota a bakin titi inda ba tasha ba wanda direbobin ba su da registration na masu na union union na 'yan direbobi kamar yadda masu tasha suke da shi.

Uba sarki ne a... ƙasar benin Wannan ma sarauta tana da ɗinbin tarihi yayin da Sarakuna sun yi sarauta...shekara da shekaru Idan sarki ya rasu, ana naɗa wani sarki a kan wannan kujera Uba dai yana nufin sarki Sannan wannan sarki Yana Wannan sarki yana nufin haske Hasken rana wadda take haskakawa ko ina Benin, wata ƙasa ce wadda tana da ɗunbin tarihi kuma tana da Albarkatun ƙasa Kamar su manja Roba da dai sauran su Ana yin amfani da waɗannan manja wajen yin abinci Da kuma kasuwanci yayin da ake Sarrafa ta zuwa abubuwa daban daban Waton su jarka Goruna Bahuna Da dai sauran su Akan kuma Fitar da waɗannan kayayaki Zuwa ƙasashe daban daban Saboda Samin kuɗin shiga Domin bunƙasa kasuwancin ƙasa Sannan wannan Manjan shi ma ana saida ita a cikin ƙasar, sannan kuma akan fitar da ita A ƙasashe daban daban, nan ma domin samun ƙarin Tattalin arziki a ƙasa Yayin da kuma waɗannan sana'o'i, suna taimakawa wa Matasa wajen samun abun yi da kuma dogaro da kai Yayin da tana hana zaman banza Da kuma yin wasu halenya da basu da kyau kaman sace sace a gari.

Wannan masana'antar tatsar mai ne Ko kuma in ce Inda ake cire manja a jikin kwakwar manja Kwakwar manja dai ana samunta ne A Gurare kamarsu Kamar su, Ebonyi, delta, da dai sauran su Ƙasashen iyamarai a taƙaice Kwakwar manja ana tatsan...ana tatsan ta ne a Magudanar tatsan manja Yayin da mutane suke amfani da Injin Wajen tatsan mai ɗin Yayin da idan an tatse mai ɗin ake zubawa a cikin jarkoki Domin a fitar da ita Zuwa ƙasashe ko kuma garuruka daban daban Domin sayarwa da kuma biyan buƙatun mutane Wannan masana'antar tatsen manjan tana Aiki ne tuƙuru wajen Ganin cewa an tatse manja daga jikin kwakwan manja Kuma wannan masana'antar Tana tattare da mutane daban daban, yayin da kowa yana da Matsayin sa ko kuma in ce ofishin yin aikin Aikin sa har a kawo zuwa Samun manja Mai kyau A wannan masana'antar tatsen manjan Akan samu matasa, 'yan mata Samari da dai sauran su Hadda tsofoffi ma Dukka ana samu a wajen Yayin da kowa yana neman Kuɗin biyan buƙatar sa, da shi da iyalen sa Domin dogaro da kai Wannan masana'antar tatsen mai Tana kare mutuncin Matasa da sauran Al'umma Yayin da ta na taimakawa wajen Kawo ko kuma in ce hana zaman banza. Nagode.

Tsohon ginin laka Tsohuwar ginin laka akan fiye samun shi ne A ƙauyuka Ginin laka dai Tana da juriya kuma tana da Jimawa A ƙasa Yayin da zaka iya samin ginin lakan da ta jima, ta fi shekara da shekaru a tsaye Akan samu irin waɗannan gine gine ne a ƙauyuka da dai sauran su Ginin laka tana Tarre sanyi sosai Yayin da ake sanyi Ginin laka kuma, akan gina ta ne Amfani da Ta wajen yin amfani da laka, inda in an ebo laka Daga kwari, sannan a zo a kwaɓa ta da ruwa, sannan a gina ta Ginin laka dai ta samo asali ne tun Zamanin kaka... kakanni da kakannin mu Yayin da har ila yau Ana kan amfani da wannan Ginin lakan Ginin laka tana rage Tana rage kashe kuɗi Yayin yin ginin zamani, kamar amfani da block da siminti Da wasu kayyakin aikin zamani Wanda Dole ne mutum, idan zaiyi amafani da waɗannan kayayakin Zai kashe kuɗaɗe masu Tarin yawa, amma da ginin laka, mutum zai gina gidan shi mai ɗan karen kyau Wadda kuma zata jima masa har da shekara da shekaru Kamar yadda nace ana samun ginin laka ne Mafi yawa a ƙauyuka daban daban An fiye samun ginin laka a ƙauyuka Da kan birni Duk da ma akan samu irin gine ginen lakan A birni amma wuraren da akan same su Ya Sun...sun yi kaɗan sannan kuma ya danganta.

wannan tsohon ginin sama gidan sama tsohuwar gidan sama akan samu irin wa'innan gina gine a gurare daban daban yayin da a zamanin da an fiye irin wa'innan gini sosai saboda haka ya zama kaman gini ne na tarihi irin ginin gidan sama yana daukan iyalai da dama yayin da za'a samu iyalai kaman huɗu biyar shida a wannan gida sannan masu haya suna amfani da wannan dama saboda suyi su samu kuɗaɗen shiga sosai yayin da aka ce gini a sama filin sama filin filin kyauta ne daga Allah ne yana da kyau masu gini su tabbatar da cewa sun gina ko kuma ince sun sun kwaɓa kayan gini da kyau ya saboda ginin ya tsaya da kyau kuma ya jima sosai wani lokaci ana samun faɗuwar gidan sama sosai inda ginin bai samu ginuwa ba yayin da bai samu gini bai samu asali ko kuma ince ƙarfi tun daga ƙasa ƙasan ƙasa ba yayin da masu gini sun yakamata toh gina abu gini yanda yakamata yanda kuma zai jima sosai ginin gidan sama yana da matuƙar kyau idan an samu guri mai kyau an samu ƙasa mai kyau yayin da bazata fado ba komin jimawan ta wannan gini dai ta jima sosai sosai kuma da sosai

ɗakin bukka gini ne wanda akan samu a kyauyuka, akan samu ginin bukka a kauyuka daban daban. A nayin rufin kan kwanon da ciyawi kuma rufin yana ɗauke ne da igiyoyi da kuma ciyayi, ya yinda za'a samu a ɗaurasu yanda ya kamata. A nayin ginin bukka da laka da kuma ruwa. Akan samu irrin gine gienen nan ne a kauyuka daban daban kuma kauyukan nan sukan tsara fasalin ginin su. Wannan dai yanayin gini ne tunna zamanin kaka da kakanni kuma yana rike, yana ɗauke zafi ya kansa ɗaki ya sami ni'ima sosai. kamar yadda muka gani a hotonnon ginin nan yana cikin guri ne kaman jeji kaman ma ace kauye saboda yara suna wasannin su suna zuwa su dawo. ɗakin bukka akan samu a birni nan ma kaman wuraren shakatawa da kuma cin abinci, ɗakin bukka ya nada matuƙar tarihin

Illimi ya nada matukar amfani ga al umma musamman ga yara, yara Maza da Mata. Ilimi babban jagora ko kuma ace ginshikin rayuwa ce, wadda akan SoMo daga furamari sukul zuwa sekondiri sukul har kuma zuwa jami'a. Ilimi ya nada matukar amfani ga al umma ta wurun da idan mutun ya sami ilimi zai zama ya nada wajen zama da mutane da kuma kirkire kirkire na abubuwa a rayuwar sa. Ya nada kyau makaranti su zama su nada wajen koyar da karati ma yara watom ajujuwa ya kasan ce ya nada dadin zama da kuma ni'ima inda yara zasu koyi karati da kuma rubutu a makaranta. Ya nada Kuma kyau makarantu su samu malamai wadda su nada matukar kwarewa a lokaci koyarwa. Kamar yadda muka gani a hotonnon yara suna cikin aji da Kuma Malaman tana koyar dasu guraren zama kamar benci da Kuma sauran abubuwa ya nada matukar amfani.

Lokaci abokin tafiya, wannan ittace taken lokaci yana da kyau mutun ya zamana yana tsara lokacin aikace aikace sa ya yinda bazai manta da wasu mahimman abubuwan daya kamata ba. Lokaci yana nan kashi kasha ta wurin duban yanayi kaman akan samu agogon hannu da kuma agogon bangor inda ake ajiye shi a ofisoshi ajujuwa da dai sauran su. Hadda kuma ɗakin zama ko kuma ɗakin kwana, sannan agogon hannu mutun zai iyya tafiya dashi duk inda zaije ya yinda zai iyya kallon lokaci. Lokaci yana da matuƙar amfani a rayuwar ɗan Adam idan ka iyya sarrafa lokacin ka to koman ka zasu daidaita zaka gane yanayi da fasalin al'amuran ka, na yau da gobe. Idan mutun bai san yanad hada lokacin shi ko kuma ya tsara lokacin aikace aikace shiba tabbas ba zai gane duk abubuwan da yake yiba, ko kuma al'amuran sa na yau da kullum ba. Saboda maganin mantuwa yanada kyau mutun ya kasance yana da lokaci a hannunsa ko kuma a wayar sa dan ya nada matukar amfani.

Al'adu daban sunada yanayin yadda suke a donsu da Kuma kwalliya, musamman ga mata akwai al'adu da yawa a duniya saboda haka ko wace al'ada su nada Yana yinda take zama daban daga wasu kamar Yana yincin abinci su, suturan su da rawar su da kwalliya su dai sauran su. Al'adu baban daban su nada yanayin yadda suke yin kitso wasu suna amfani da sumarsu wajen yin kitso, wasu suna yin kwalliya su Kara Mai wata armashi kamar Susa Yan kwala kwale ko Kuma bit, wadda yake nuni da cewa wannan al'adan daban ce daga Daya al'adar. Al'adu su nada matukar mahimmanci a rayuwar al umma da kuma yadda za'a banbanata, yadda za'a banbanata daga sauran al'adun ko Kuma kabilu. Kamar yadda muka a hotonnon wannan al'adace wadda take da kwalliya daban.

Dambe wasa ce ta nishadi. Dambe gargajiya wasa ce wadda ake yinsa tsakanin gwarzayen Maza daga gurare daban daban. Ya yinda suke haduwa a guri ɗaya domin su nuna bajintar su, wajen yin dambe ko kuma ko kuwa. Duk wanda aka kayar a kasa shine ya faɗi a wannan gasar. Ko kuwa ko kuma dambe na gargajiya ta nada matuƙar armashi ya yinda mutane sukanje su taru suga yanayin yadda ake yinsa, wadda kuma yace ya zama gwarzo yana tafiya da sakamakon mai matukar armashi ko kuma mai kwari sosai. Wannan kuma yana debe kewa ga yan kallo musamman ana yinsa gurin yashi saboda kasa masu yin dambe nan su samu Wani ciwuko Kuma su samu targade ajikin su. Mutane sukan zo domin su zauna su kalli wannan gasa tsakanin yan damben. Dambe.

Wannan hot yana nuna mana ya yinda yaro yake shan ruwa a gaban famfo da hannunsa.irrin wannan yanayin shan ruwa fiye samu ne idan Babu moda ko kuma Wani abinda mutun zai iyya amfani dashi wajen shan ruwa da itta. Irrin wannan yanayin shan ruwa kuma yanada illa daban daban, ya yinda mutun yayi amfani da hannuwansa wajen shan ruwa zai iyya kamuwa da cututtuka daban daban. Ta yiwu wata kila bai wanke hanunsa da omo da sabulu ba. Ya nada kyau mutane su kasance masu tsaftace jikunan su ta wajen kare kawunan su daga cututtuka, a koyawa yara cewa bai kamata suna yin amfani da hannunsu wajen shan ruwa ba, suyi koƙari su naimi moɗa ko kuma gora ko kuma kofi wajen shan ruwa. Saboda shan ruwa da hannu yanada matukar Illa a rayuwar ɗan Adam. Wannan har dai kamar yadda ta nuna mana da cewa ruwan fanfo Yana sakkowa yaro kuma yana shansa, ruwan famfo ta nada tsafta.

Wannan kasusar kauye ce, inda ake saye da sayarwa. Kasuwar kauye kasuwar ce yadda mutane daban daban daga wurare iri iri suke zuwa suyi kasuwar. Yawanci ana iyya samun irrin wannan kasuwar kauye ne kamar a inda ake sa rana saboda wasu mutane daga garuruwa daban daban suzo su suyi saye da sayarwa. Kamar su sai da ƙanƙana, lemu, abarba da dai sauran su. Har akan samu shinkafa, masara, barkono da wasu kayyakin da mutun zai iyya buƙata na yau da gobe. Kasuwanci tana kawo mutane guri ɗaya ya yinda za'ayi saye da sayarwa. Kasuwanci musamman kasuwanci kauye tana da matukar amfani yayin da mutane zasu fito daga Garuruwa daban daban domin su saida kayayyakin su, inda zasu samu kuɗin da zasu rufawa kansu asiri sannan kuma su biyama kansu buƙata. Kasuwanci dai wata abune mai kyau da kuma matuƙar amfani ga al umma, kasuwanci tana da matuƙar mahimmanci a rayuwar mutane.

Allah yayi dare gari ya waye tashuwa da safe tana daɗi da kuma nishadi, idan katashi ka buɗe idanun ka kaga gari ya waye. Tashuwar safe tana da mahimmanci ya yinda ka tashi da kuzari da kuma karfin jiki da lafiya. Ya yinda mutun zai shirya saboda wasu aikace aikace shi na yau da gobe. Safiya lokaci ne wadda mutun zai kintsa kanshi ya kuma shirya kanshi dan gudanar da sana'oi ko kuma zuwa ofis da dai sauran su. Idan mutun ya tashi da safe yana da kyau yayi addua bayan yayi addua yasha ruwa saboda lafiyar jikinsa ya nada matukar amfani wajen gudanar da ayyukan sa na ranan. Yanada kyau mutun ya kwanta da wuri domin ya iyya tashuwa da safe a cikin kuzari da kuma lafiyar jiki. Ta shuwar safe ya dan ganta da yanayin mutun wasu suna tashuwa karfe biyar wasu sukan tashi karfe shida wasu Kuma sukan tashi karfe uku dominsu shirya iyyalan su ko kuma su shirya kansu dan gudanar da ayyuka.

wannan madafin madafi ne wanda ake samun ta a gidaje daban daban musamman gidaje da iyalen ma su yan karamin karfi wannan madafi ba kamar madafin zamani ba wanda za ka iya samun gas ko kuma wani kayan amfanin girki fiye da itace amma a madafi nan akan yi amfani da itace ko kuma gaushi wajen girke girke zaka samu irin madafin nan a karkara da dai sauran birane a gidaje daban daban toh wannan mata ce ta na girki a cikin madafin ta ta na yayanka kabewa kabewa kuma wata aba ce wanda ake amfani da ita wajen karin lafiya a jikin dan adam ta na wanke idanu kuma tana kara karfi ido da kuma ta na kara lafiya a jikin dan adam akan sarrafa kabewa ta yanayi daban daban wasu sukan yi amfani da ganye kaman alaiyahu zogale da dai sauran su wajen girka kabewa kabewa dai kamar yadda aka sani ta na da matukar amfani kuma ta na ta kan jure wajan jimawa zaka iya ajiye kabewa ta yi kusan shekara daya ba ta lalace ba za ka kuma iya yanka kabewa ka shanya shi idan ka na bukatar amfani da shi ka na dauka ka dafa shi sannan ka yiamfani da ita kabewa dai ta na da matukar amfani a jikin dan adam nagode

Africa kasa ce wadda ta ke da daro kabiilu da kuma al'adu Africa ta na da dauke da mutane daban daban da kuma yanayin rayuwa rayuwar su kuma na yau da gobe kamar yadda muka sani mace ba za ta iya rayuwa babu namiji ba aka zale ka kuma namiji shi ma bazai iya rayuwa babu mace ba shi ya sa aka samu aure da kuma miji da mata mata sun kasance masu biyayya ga mazajen su ta wurin kyautata musu ta wurin yi musu biyayya da kula da su ya na da kyau mace ta kasance ta na daladabi da biyayya ga mai gidan ta soboda shi kadai ta ke kar kashin sa shi ne mai kula da cin ta da kuma shan ta idan mace ta na kyautatawa maigidan ta ko kuma mijin ta za ta ji dadin zaman gidan auren ta kuma bazaa yi ta samun tashe tashehankula a sakanin su ba mace ya na da kyau ta kasance mai hakuri da kuma nuna kyautatawa a kulayomi ga maigidan ta ko kuma mijin ta soboda yaran ta su koya da gareta domin wata rana idan sun girma isu ma zasu yi aure sannan kuma su yi wa mazajen su ladabi da biyayya wannan mata ta na da rukushe a gaban maigidan ta ta na gai she shi soboda biyayya ya na da kyau mata su kasance da ladabi da biyayya ga mazajen su nagode

sana'a jigon rayuwa sana'a dan kare kai mata ma ba'a bar su a baya ba mata su na nuna kwazon su su na na bagintan su wajen sana'a sana'a ta na rufa asiri musamman ga ya mace yayin da zata zamamaitaimako da iyalinta da kuma yan uwan ta hadda kuma mai gidan ta yayin da baza ta tambaye shi wasu kudaden da ita kanta za ta iya biya wa kan ta bukata ta haka kumayanakara dankon zumunci da kauna a tsakanin miji da mata akwai mata da yawa da kuma sanaoi da dama wadda u ke yi akwai sana'ar dinki sana'ar kitso sana'ar abinci sana'ar robobi da daisauransu sana'an nan kuma ya danganta da yanayi da kuma gurin gudannar da it akawi matan da su kan bar garin su su sallaka har zuwa wata gari domin saye da sayyar wa wani lokaci ya na zama a cikin mota jirgi ko kuma kole kole sana'a komin kankantansa ta na da matukar amfani wajen mutunci da kuma biyan bukatun kai da kuma yan uwa a kowane lokaci yana da kyau mace ta zama ta nada sana'a a hanunta yayin da za ta biya wa kan ta bukata sana'a ya na kawo mutunci yana kuma kawo rufin asiri wa 'ya mace kuma idan yarinya ta tashi ta ga uwanta na sana'a ita ma za ta yi koyi da ita da shi nagode

dattabai dattabai mutane ne ko kuma in ce sofaffin mutane wanda su ke a cikin kauye wanda su suke gudannar da yanayi da kuma fasalin wannan kauye yayin da su suke taimakawa wajen gudanar da aikace aikace da kuma gyare gyare a cikin kauye ko kuma gari yadda ta kamata dattabai mutane ne wadda su ke a karkashin sarki yayin da sarki shi ne wadda yake nan shugaban su wada yake ba su abubuwan da za su yi wadda ya kamata su yi kuma dattabai akan sa me su a a cikin garuruka daban daban yayin da kowane al'ada ta na da na ta dattabai da kuma ko wane dattabai ko wane dattijo ya na da na shi mukami da kuma abin da zai yi a cikin wannan su na taimanaka wajen gudanar da ayukan yau dakulun a cikin gari yayin da idanakwai bukata kamar na ruwa hanya ko kuma asibitoci sukan hadu zantar da abinda yakamata soboda a kawo wayannan abubuwa domin ci gaba garinsu kuma wani lokaci sunada matukar amfani

yanayin kauye kauye waje ne inda mutane su ke rayuwa tin kakanni da kakkani akan sami kauye ko kuma in ce kauyuka gurare da dama yayin da wasu kauyukan su na cikin bishiyoyi ko kuma in ce fadama yayin da su kesamun ruwa a kowane lokaci kuma sukan samu bishiyoyi da kuma amfanin gona akalla so biyu a shekara domin yanayin ruwan su wasu kuma su kan amfani da noman rani kamar yadda muka gani a hoton nan wannan dai yanayin kauye ne da kuma ginin kauye yayin da su ke amfani da laka wajen gina dakunan su da kuma madafin su sannan akan sami bishiyoyi bishiyoyi musamman kaman na mangoro abarba lemu giginya dabino akan samu kuma da wasu amfanin gona kamar doya gwaza da dai sauran su kauye wuri ne wadda ta na da ni'ima da kuma dadin zama yayin da za ka samu abubuwan da kake bukata a cikin lambu ko kuma bayan gidan ka idan ka shuka wannan hoto ta na nuna mana yanayin kauye ne sosai da kuma yadda ake alamuran a wajen nagode